Pakireshi, panemifananidzi yezvidhori zvinofarira kutambiswa nevana. Panze pacho pane roni iripo yakanaka nekongiriti iripo kuitira huruva , panodzidzira vana vechidiki.

Ndiro chena iri pachimeti chichena. Ine sadza jena rine usavi hwakanyatso bikwa hwakatsvukirira. Chigaba chemhiripiri chiri padhuze kuti munhu agoisa akagotapirigwa.

Muti wakarereka kusina mashizha unongova nemabazi muti uyu wakaoma unotaridza kuti wakura wangova huni dzakuda kutemwa.

Panenge paeyapoti yekuNamibia, pakamira vanhu, ndaona nechikwagwani icho. Pakanaka pane vanhu varipo. Pane dzimba dziri kumhiri kwerodhi dzinotaridza kuti ndidzo dzinozororera vanhu vanenge vashanya ikoko vakamirira kukwira ndege.

Jurawo rakavakwa nezvidhina zvitsvuku kuzasi, uye mapira aro ane zvidhina zvitsvuku, iro rine masimbi machena, mukati mejurawoo mune mudhuri wakavakwa uri muchena une mukova nemahwindo.

Pakati pedhorobha pane masitiriti raitsi nemotokari dzakapaka zvakanaka. Pane midhuri mirefu yakareba nemiti yakasvibira.

Tireyi yakaiswa zvekudya zvinodakadza. Mune nyama yakabikwa zvakanaka naka. Mune madomasi, mune makerotsi arimo, mune mabhanana, mune makiyukamba nehanyanisi.

Bhazi dzvuku rinonzi Gudhu raidhasi ririkupinda murengi pabhumugeti. Bhazi iri rinoenda kuJoni. Riri mudhorobha nokuti ndirikuona pane tara parakamira kuti ripinde pabhumugeti.

Mugwagwa unodarika nepa bhiriji. Zvinotatidza kuti mvura inoya nekuti bhiriji rinotori nemvura iri kuyerera pariri uye kune miti irikunze kwe mugwagwa uyoyo.

Supamaketi yekwaspa yakawakwa zvakanaka neruvara ruchena rune kagirei pane chibhakani chakanyorwa kunzi spa yakapoteredzwa ne masimbi kuitira kuti mbavha dzisapinda pane mimvuri yekuti vanhu vagogara vachitonhoregwa

Motikari chena yakamira mutara. Kunze kwetara kune miti isina mashizha yakazunza mashizha. Iri pane ivhu. Tiri kuona mimvuri.

Murikutarudza kuti inguva yewusiku. Mukufamba murume akapfeka shoti tema ne tisheti ineruvara ruchena. Munemidhuri yakavakwa kuyenda mudenga. Mudhorobha munetara yakanaka.